Bukukuwa wani ɓangare ne na rayuwar ɗan Adam, suna haɗa mutane tare, irƙiran abubuwan tuna tunawa masu ɗorewa. kuma suna ba da hutun da ake buƙata sosai daga ƙa’idojin yau da kullum. Ko ranan haihuwa, bikin aure, bikin ranar sallah ko na rarar kirsimete ko bikin al’adu. Bukukuwa lokaci ne na farin ciki, soyayya da haɗin kai.. yanayin biki koyaushe tana cike da dariya kiɗe-kiɗe da ƙamshim abinci mai daɗi. Mutane suna sanye da kyawawan tufafinsu ɗokin sakin jiki da jin daɗi. Hankalin al\umma da abokantaka yana da kyau, yayin da baƙi suka zama abokai, kuma haɗain gwuiwar dangi yana ƙarfafawa. Bukukuwa suna ba da damar yin tunani a kan abubuwan da suka gabata, da kuma sa ido kan gaba Suna ba mu damar girmama al’adun gargajiya da abubuwan da suka faru na sinni. Misalin bukukuwan aure da na murnan haɗuwan mutane biyu. Yayin da ranar haihuwa ke nuna shuɗewar lokaci da haɓakan mutum. Bukukuwa suna da muhimmanci domin suna haɗa mutane tare, ko ta ina suka fito, ko kuma abin da suka ƙasƙanta. Suna tunatar da mu game da muhimnacin ƙauna da kyautatawa. Bugu-da-ƙari bukukuwa suna da hanyar wuce iyaka da al’adu. Suna tara mutane tare ba tare da la’akari da asalinsu, addin addininsu ko ƙabilarsu ba. Suna tattau.

Sarakuna, Najeriya ƙasa ce dake da ɗunbun al’adun gargajiya, tana da Sarakunan gargajiya da dama waɗanda ke taka rawar gani a wajen zamantakewa, al’adu da siyasar ƙasa waɗannan Sarakunan su ne masu kula da al’adun mutane, sun kasance wani muhinmin ɓangare na al’umar Najeriya tsawon shekaru aru-aru. A Najeriya akwai Sarakuna irir-iri ko wannensu yana da tahirin al’ada da al’adunsu na musamman Obas da ake samu a matsayin Yarbawa Sultan da ake samu a ƙasan Hausawa. Matsayin da ke kan sarakuna a arewacin Najeriya suna da yawa suna aiki a matsayin jagoran al’adu masu haƙaka al’umma, masu warware taƙaddama da wakilin al’umominsu, a matsayinsu na shuwagabannin al’adu su ne ke da alhakin kiyayewa da iganta al’adun mutanensu, suna fawa da ayyukan tallafa, ci gaban al’uma kamar ilimi, kiwon lafiya da ababen more rayuwa, suna kuma masu shiga tsakani da masu sasantawa a cikin rigingimu da rikice-rikice a cikin alummominsu, suna wakiltan al’ummominsu a wajen tarukan ƙasa da ƙsa. Wasu fitattaun Sarakuna a Najeriya sun haɗa da Unefe ife, Sarkin musulmi, Oba na Bine da Sarkin Kano waɗannan sarakunan sun taka rawar gani wajen tsara tarihin ƙasa tare da cigaba.

Setin ƙauye. Hoton yana nuna yanayin ƙauyen. Yana haifar da kwanciyar hankali. A gaba wata ƙazamar hanya ta bi ta ƙauyen, cike da ƙananan gidaje masu ginin laka. Rufin da aka yi da katako na bukkoki, suna haɗuwa ba tare da wata matsala ba zuwa cikin yanayin dake kewaye. Yana ba da ra’ayi cewa ƙauyen ya girma daga ƙasa da kanta. A gefen hagu na hanyan, akwai mutanen ƙauye sun taru a kusa da wata rijiya, suna hira da dariya yayin da suke gudanar da ayyukansu na yau da kullun. Wata mata ta sunkuyar da kanta ta cika tukunyar gyambunta da ruwa. Wata kuma ta zauna a gefen rijiya tana kallon ta da murmushi. A bayan fage, tuddai masu birgima da korayen bishiyoyi. Wa’yansu ‘ya’yan tsuntsaye suna shawagi a sama. Waɗansu yara suna kallon sararin sama mai shuɗi mai haske. Wasu yara suna ƙarƙashin bishiyan mangwaro suna wasa da guje-guje. Wasu suna faɗa da kuka. Wasu kuma suna wasan ƙwallon ƙafa. Yanayin gaba ɗaya na hoton yana nuna natsuwa da gamsuwa na ‘yan ƙauye. Ga alama mutanen ƙauye suna rayuwa cikin jituwa da yanayi, kuma fahimtar al’umma da haɗin kai abu ne mai kyau. Hoton yana gayyatar mai kallo don shiga cikin kwanciyar hankali na ‘yan kauye, da barin damuwa rayuwar zamani, da kuma haɗuwa da sauƙi, da rayuwar karkara. Gaba ɗaya dai hoton ya nuna cewa, ƙauye ana zaman lafiya.

Abubuwan da za ka ija yi masu albarka na jau da kullun a ƙarfe shida safe, farkawa da ƙarfe shida na safe na iya zama ƙalubala. Amma kuma yana iya zama maka alheri, ta hanyar fara ranarku da wuri. Za ku iya seta kanku don kwanciyar hankali da rana mai albarka. Na farko ɗauke mintuna don tunani da mijar da hankali, wannan yana taimakawa fara yawan jini da kwantar da hankalin ku. Hakan za ka iya motsa jiki mai zurfi. Bayan haka ɗauki yan gajerun tafiya waje don samun iska mai daɗi da hasken rana. Wannan yana taimakawa jini ya bi jiki, kuma jana haɓɓaka yanayin ku. Bayan tafiya, jin daɗin ƙarin kumallo mai kyau don ba ku kuzari da miyar da hankali. Ka guje ɓacin rai da damuwa don haka, ka karanta wani abu mai ban sha’awa ko wanda zai ƙara maka ilimi. Ɗauki ‘yan mintuna don tsara ranar ku, seta abubuwan fifiko, yin jerin abubuwan yi da rushe manyan ayyuka zuwa ƙanana. Idan mutu ya cigaba da bin wannan tsarin yau da kullum na safiya, zai ji ʔnnashuwa, kwanciyan hankali, da wadata cikin yini. Za ku iya magance ƙalubale, tare tsabta da mayar da hankali, kuma za ku kafa kan ku don samun nasara. Yin haka na kawo rana mai albarka, kuma mutum yana ciin kwanciyar hankali da walwala a koyaushe.

Bikin aure, yana ɗaya daga cikin manyan bukukuwan aure a duniya.. A cikin wannan bidiyon an fara nuna ‘yanmata masu ado, da kayansu na musamman galibi sanye da fararen riguna masu kyau da kuma gashin kai mai kyan gani. Amarya tana fitowa a hannun mahaifinta ko wani dangi nasu na kusa. Sannan ta tafi zuwa ga ango a gaban, babban baƙo da kuma pastor. Malamin yana gabatar da su, yana bas u nasiha game da aure da kuma muhimmanci haɗin kai da soyayyya a tsakaninsu. Bayan haka ana yin alƙawarin aure, inda suke yin musayen zoben aure a hannayensu. Ana kuma yin murna da kiɗan waƙoƙi masu daɗi yayin da, ‘yanmata ke rawa da farin ciki. A ƙarshen bikin ana yin hotona na kyau tare da dukkan baƙi, sannan amarya da ango sukan fice daga coci don cigaba da bikinsu. wannan bikin yana nuna alamar ƙauna, haƙin kai da fara sabon rayuwa tare. A ƙarshen bikin ana murna da kaɗe-kaɗe, yayin da baƙi ke tafiya, ma’auratan kuma sukan shirya ran tafiya zuwa wani wurin shaƙatawa nasu na musamman.. Inda za su shafe kwanaki ko makonni suna jin daɗin zaman lafiya da siayyarsu. Gaba ɗaya bikin auren na, yana da muhimmanci kima yan nuna alamar ƙauna haɗin kai da fara sabon rayuwa ta tare. Yana zama abin tunawa da farin ciki game da ma’auratan da kuma dukkan wanda suka haalacci bikin.

A cikin wannan bidiyon za mu ga wuraren ibada daban daban, littatfai masu tsarki daban daban, da alamomin addini daban daban. Indiya ƙasa ce mai bambancin addini, mutane sun yi imani da addinai daban daban suna bautawa Allah ta hanyoyi daban daban, kowane addini yana da wurin ibadar na sa. Hindu suna bauta a cikin hubbari, hindu suna yin addu’a ga alloli daban daban, suna ba da furanni, ‘ya’yan itatuwa, da kayan zaƙi ga allolin su. ‘yan hindu suna yin ibada, bukukuwa, da yin addu’a a cikin hubbari ramaiyana da babagabgita sune manyan littafai masu tsarki na hindu. Harafin um da suwastika alama na hindu ne. musulmai suna yin ibada a masallaci, musulmai suna gudanar da ibada da addu’oi a cikin masallaci suna yin addu’a ga ubangijinsu Allah. Al ƙur’ani shi ne littafi mai tsarki na musulmai, jinjirin wata, da tauraro alamu ce ta musulunci. Sik suna bauta a cikin gurudawara. Sik suna da guru guda goma guru na farko shine gurunannak dafji ya fara addinin sik. Sik sunayin al’ada na addinin bukukuwa da yin addu’a cikin guruduwara, littafin sik mai tsarki shine guruguratik sahe kanda alamace ta cikizim. Kristoci suna bauta a coci. Mutane suna yin ibada, bukukuwa da addu’oi, a cikin coci. Suna addu’a ga yesu Kristi, littafi mai tsarki shine injila na kristoci. latin cros alamace ta kristoci. Ya kamata mutane su tuna cewa Allah ɗaya ne muna kiransa da sunaye daban daban ya kamata mutane dukan addinai kuma mu girmama mutane daban daban. Dukkan addinai suna koya mana muzama na gari kuma mu ƙaunaci wasu.

atisaye ba kawai game da motsa jikin ku kawai ba ne yana kuwa game da ƙarfafa tunanin ku da ruhinku lokacin da ku ke motsa jiki akai-akai kuna fara jin daɗi da lafiya ta hanyan dacewa za ku iya gano karfin da kuke ciki za ku ko yi tura kanku gane a abubuwa da ku ke tunani ba za su yiwuba motsin jiki yana taimaka muku ku haɓaka kwarin guiwa da ka mun kai atisaya zai taimaka muku ɗaukar nauyi rayiwarku da laɸiyar ku abubuwan da za su iya taimaka muku shine cin kayan lambu sosai shan ruwa sosai rashin cin mai da kayan mai rashin atisaye na kawo cututtuka kamar hawan jini ciwon shuga ciwon baya ciwon ƙafa asma ciwon daji da rashin walwala, amfanin motsa jiki shine na ɗaya yana sa jikin mutum yai kwari sosai na biyu, yana gyara kwakwalwa yana rage damuwa na uku yana inganta kwakwalwa kuma yana rage ciwon kai na hudu yana faran ta muku rai kuma yana sa mutum ya yi barci sosai domin in manasara dole ne ku kasance dai dai to da tarbiya

Ƙa'idojin inganta kai masu sauƙi. Ka’idoji ne wanda mutane za su iya bi don jin daɗinsu da inganta rayuwarsu. Wa’yannan Ka’idojin suna da sauƙin fahimta, tunawa da amfani. Na ɗaya shan ruwa aƙalla kofi takwas a rana na taimakawa wajen rage damuwa. Biyu yin godiya ta hanyar rubuta, rubuta abubuwa uku da kuke godiya a kowace rana. Uku kullum setawa kanku manufa game da abun da kuke shirin cimmawa. Huɗu ko yaushe a yi shirin wanda shi ne muhimmin sashe wurin inganta kanku. Biyar ka ka tabbatar da yin karatu ko yaushe da koyan sabbn abubuwa. Shida cin abinci lafiyayyu kamar su kayan lambu, ‘ya’yan itatuwa da sauran su. Bakwai ka gwada motsa jiki koyaushe yana ƙara lafiya. Takwas kullum kuna kula da kanku kuma kuna imani da kanku. Tara ku ko, ku ko, koyi daga gazawarku.. Goma ku koyi cewa a'a, kuma ku gina kyakykyawar dangantaka tsakanin ku da abo abo abokai. Sha ɗaya, saka hannun jari cikin hikima kuma ku gujewa bashi. Sha biyu, ku kasance masu kyautatawa ga mutane abokai da dangi. Sha uku, koyaushe kuna cikin walwala da far’a. Sha huɗu, ku zauna da kowa da zuciya ɗaya.

Barci shi ne lokacin da jiki da hankalin mutum yake hutawa, wani sabon nazari ya nuna mana cewa, yin barci isasshe da daddare yana taimakawa wajen kwantar da hankali da sassauta wa damuwa. Yayin da wata ƙila… gazawa wajen yin barci a dare, yakan ƙara damuwar mutane. Yin barci yana iya rage damuwar mutane sosai, musamman ma yin barci mai zurfi. Matsalar barci wata mummunar alama ce da ke nuna yadda jikin ɗan Adam ba ya aiki yadda ya kamata. Galubin waɗanda suke fama da matsalar barci, sukan yi aiki ko wasa da daddare, lokacin da wajibi ne a yi barci. Amma a rana kuma sukan ji barci, lamarin da ke haddasa babbar illa ga ayyuka da zaman rayuwa. Idan wani ya daɗe bai yi barci yadda ya kamata ba, to jikinsa ba ya aiki yadda ya kamata, har ma zai fuskanci matsaloli da dama. Alal misali, gazawa wajen mai da hankali kan wani abu da gazawa wajen yanke hukunci daidai kuma cikin gajeren lokaci da gamuwa da matsalar cin abinci. Idan matasa sun daɗe ba su yi barci ba, yadda ya kamata, ko ba su yi barci isasshe ba, to za su raunata ƙarfin garkuwar jikinsu, lamarin da zai sanya su saurin kamuwa da cuta ko tsanantar ciwon da suke fama da shi. Idan ƙananan yara sun yi barci a makare, to ba za su yi girma yadda ya kamata ba. Tsofaffi ma idan ba sa barci isasshe, to za su yi ƙara fuskantar barazanar kamuwa da wasu cututtuka da suke shafin ƙwaƙwalwa.

dabarun zamantakewa kowa ya sani kwarewar zamantakewa kwarewace da ake amfani da ita dan sadarwa da gina dangantaka da mutane ire iren zamantakewa na ɗaya masu tattaunawa suna da kyau wajen yin zance cikin sauƙi kuma sun san yadda zasu bayyana kansu na biyu mai wasan barkwanci suna sa mutane dariya kuma suna da ban dariya a zahiri na uku mai magana suna sai gabatar da gabatarwa kuma suna sun san yanda ake jan hankalin masu sauraro da kuma sadarwa da sun a huɗu mai tasiri sun san yanda zasu sa mutane su canza ra`ajinsu kan wasu yanke kuma su yanke shawara na biyar mai sauraron mutane da suke ƙorafi game da matsalolinsu kuma mutane suna son jin magana da su na bakwai mai ba da labarai ko yaushe suna tunawa kuma suna da labari mai kyau da rabawa na takwas mai raino suna son kula da mutane kuma basu san yadda za su ce a`a ba na tara shuwagabanni sun kware wajen jagorantar mutane na goma hawainiya suna jituwa da kowa kuma suna da abokai da yawa da sha`awa

jariri ya fara ɗaukar matakansa na farko daga shekarar farko ta rayuwa kafin wannan zaku san yadda ake zama da rarrafe komi zai dogara ne a kan amincewar yar kuka da daidaitar ku ko da yake waɗannan bayyanan suna nuni kawai tun da ˀakwai yara wanda suke farawa kafin shekara kuma wani yana jinkirta har zuwa watanni: sha shida ko sha bakwai wa`yansu jariran da sun kai watanni bakwai zasu fara rarrafe suna kaiwa watanni takwas an fara kama abubuwa don a tsaya ana kaiwa watanni tara sun fara iya tafiya lokacin da kaji cewa ɗanka yana da ikon tsayawa to zaka iya tabata ka fara koya masa tafiya ko taimaka masa wajen koyo za ku lura saboda yana so ya nuna ya iya tafiya zai riƙe duk wuraren da kayan da kuma kewaye da shi kuma zai miƙa hannayensa don ku taimaka masa da ƙananan matakansa hanyoyin da zai iya taimakawa jarirai da ji wajen koyon tafiya tarairaya karfa gwiwansu tare da saukin motsa jiki na biyu amfani da abubuwa yadda zai je ya jinjina na uku sauraran na sunun da zasu taimaka

aji wuri ne na musamman inda ɗalibai ke zuwa koyo da girma a nan ne suke saduwa da abokansu malamansu kuma suna koyon sabbin abubuwa a cikin aji ɗalibai zasu iya yin tambayoyi rabin ra`ayoyi da koyo daga juna malamai suna taimakawa kirkiran yanayi maraba inda dalibai suke jin daɗin gwada sabbin abubuwa har illa jau aji shi ne inda dalibai ke koyon muhimmin kwararren zamantakewa kaman aikin haɗin gwiwa sadarwa da warware matsalolin suna aiki tara tare akan aiyuka tattauna ra`ayoyi kuma suna koyo daga kir kurkuran juna daliban kuma zasu iya bincika abubuwa da suke so da sha`awarsu a cikin aji zasu iya daukan kwasa kwasai ko yin aiki akan aiyukan dake faranta musu rai ko yaya ayi kuma na iya zama ƙalu bale dalibai na iya kokawa da aikin gida gwaje gwaje ko daidaita aikin makaranta tare da wasu aiyuka duk da waɗannan ƙalu balen aji mahimman sashe ne na ilimi a nan ne dalibai ke koyo girma da haɓɓaka kwarewan waɗanda zasu taimaka musu su iya nasara a rayuwa aji muhimmin wuri ne dake taimakawa dalibai wurin abubuwa da yawa

A duk ranan da Allah idan an tashi a cikin gida akwai ayyuka daban-daban da za a yi, kuma ayyukan sun danganci matsayin mutum a cikin gida. Akwai ayyukan da suka shafi ‘ya’ya maza, akwai ayyukan da suka shafi ‘ya’ya mata, akwai wanda suka shafi uwar gida wanda suka shafi mai gida, akwai kuma wanda kowa ze iya yi misali za a iya yin gyaran gado da gyara filo a gyara shimfiɗa kuma abun da suka zube ƙasa a tattarasu a mai da su wanda za a kai su wurin wanki a kai su wurin wanki, waɗanda za a maida su cikin kabad a maida su cikin kabad wadrof. Sanna kuma a cikin gida ana share ɗaki a share ɗaki bayan an share ɗaki a kakkaɓe, a goge ko’ina se kuma kwashe wannan shara ko a ziddata waje ko kuma a kai ta cikin kwandon zuba shara a ajiye har se ta taru, sannan akwai hidiman gogegogen tebura, miro da sauran su, sannan cikin gida akwai aikin yin wanke-wanke inda za a wanke kwanoni, filet-filet, kofi da cokula da tukanen da aka yi amfani da su a ranan ko kuma kafun wannan ranan. Sannan akwai siyayya zuwa kasuwa domin a sayo abun da za a ci, imam an je a siyo ɗanye a zo gida a dafa ko kuma a je a siyo sarrafaffe illa iyaka a zo gida a ci kurun, sannan akwai gyaran wurin da dabbobi da suke musamman waɗanda suke da ko kare ko tunkiya ko akuya to ana sa ran za su je su gyara wurin su share shi su ba kuma wannan dabbobin abinci, se kuma a zo, a zo a yi sanwa in an yi sanwa a dawo wurin da za a zannan a ci abinci bakiɗaya.

Malami a cikin aji yana da ayyuka da yawa da yake gudanarwa da farko da zaran malami ya shiga cikin aji ze tabbatar da cewa akwai ɗalibai suna cikin ajin waɗanda kowa zanne suna wasu ayyuka da wanda ke tsaye da ke yawo. Duk ya tattara hankalin su sannan ya lura da yanayin da ajin yake ciki an yi shara in ba a yi shara ba, ya yi faɗa a share ajin ko an yi shara ya ce to za a yi darasi kaza, sannan idan malami ya shiga kamata ya yi ya fara bitan darasin da ya gabata wanda ya koya musu wani lokaci da ya wuce. Kana se ya nuna musu wannan abun da ya riga ya koya musu idan suna amfani da allo ne a goge allon ya rubutu sunan sabon darasi kana ya gabatar da darasin cikin ɗan taƙaitaccen lokaci, sannan kuma su faɗaɗa shi darasin ya yi bayani me yawa ya yi rubutu ishashe ɗalibai su kwafa in abun da ze karanta su amsa ya karanta su amsa in kuma wanda ze musu bayani ne ya karanta ya yi musu bayani. Sannan se ya musu tambayoyi kan abun da ya koya musu, kuma ya ba su dama su yi tambayoyin kan abun da ba su fahimta ba za a so malami ya ba ɗalibai dama su yi ƙarin haske kan darasin da ya koya, tanawa ya ba da misali guda uku ko guda huɗu su ɗaliban suna iya ba da misalai guda ashirin saboda wancan abubuwan sun san su a cikin gari ko a cikin ƙasa ko a talabijin ko a rediyo ko a wani abu makamancin wannan. Sannan idan an gama malami ze yi bita kusan abin da ya koya a ranan bakiɗaya, sannan ya ba da aiki a cikin ajin da za a yi a ba shi ya gyara ko kuma ya ba da a aiki da za ta fi gida a yi domin ya tabbatar da cewa e wannan darasi na rana a baya da suka jishi kuma suka rubuta a littafansu to kuma sun fahinci darasin,

Akwai hanyoyin da za a iya koyawa yaro don ya riƙa kula da dabbobin da muke da su a cikin gidaje. In ma ko kaji ne, ko tantabaru ne, ko mage ce ko ma kare ne ga waɗanda suke kiwon shi. Da farko dai za a nuna mishi irin abinda ya ke zamantowa cutarwa ce ga wannan dabba. Misali, bugunta, jifanta, jefar da ita, cizgan mata gashi duk waɗannan abubuwan bai kamata arinƙa yi wa dabban da ake da ita cikin gida. Jakamata a kula da abincinta da lafiyarta da tsaftarta da wurin kwananta. Sannan kuma a tabbatar a ba aje wasu abubuwan da za su rinƙa cutar da ita ba, na abinci ko kuma wata dabbar da ta fi ƙarfinta. misaali, gidan da ke da kare da mage ba a iya barinsu su zamna tare madaman wannan karen zai iya cutar da magen. Ko kuma inda ke da kaji da mage kada wannan magen ta cutar da waɗannan kajin. Sannan a rinƙa nuna masu kula da ƙauna domin dabbobi ne su amma sun san mai son su, mai kulaa da su. Sannan in suna da matsala shi za su tunkara. A rinƙa kuma a lura da halin da suke ciki, wataƙila suna mura ko ciwon ciki ko kuma zaa ka ji suna kukan da ya wuce yanda suka saba yi, to a garzaya da su asibiti domin likita ya dubaa su. Sannan kuma a tabbatar da ana ba su abinci mai rai da lafiya wanda zai zamo sun cikin walwala da ƙoshin laafiya.

Akwai addinai da yawa a cikin duniya, amman biyad daga cikinsu manya sun haɗa da Musulunci, Kiristanci, Yahudanci, addinin Budda da addini Hindu. Su dai ‘yan addinin Hindu, su ne wa’yanda ake samu yawanci a wasu ƃangarori na ƙasar Indiya, waɗanda suke da tarihi mai tsawo kan yanda suke rayuwa ta neman tsira da kuma tsarkake ruhi, abin da ake ce ma “Manksha”. Su kuma ‘yan addinin Budda, su kuma sun ginu bisa kan bun da suka kira tabbatacciyar gaskiya guda huɗu da kuma ɗariƙu guda takwas waɗanda ake bin su a wurin ibada da rayuwa a yau da kullin. Sannan, addini ne da ya ginu kan gi; a; tabbatad da abubuwan da suka dace a cikin rayuwa. Musali abun da ya shafi hikima, kula da kai, a; ƙaunan mutane da kuma imani da cewa, in an mutu za a tashi. Abun da ake ce ma “Samsara”. Sannan, sun ginu bisa, a; ɗabi’a guda huɗu, daga cikinsu, shi ne akwai haihuwa, akwai mutuwa, akwai kuma sake tasowan mutun bisa wata siga daban da wadda ya mutu a kanta. Akwai addini Kiristanci, wanda shi ne ya fi yawa yanzu a cikin duniya, inda mabiyanshi ke bin, a; Yesu Almasihu, cewa a matsayin ko Annabi ne ko a matsayin ƃangare na Ubangiji. Sannan, suna zuwa Jerisalam, sannan suna yin azumi, sannan kuma suna zuwa coci. Wasunsu, suna sanya kuros, sannan suna a; sanya ma ‘ya’yansu sunayen Annabawan da aka samu a cikin addini Yahudawa. Sannan, se su Yahudawan, waɗanda su suka samo asali daga bin addinin da Annabi Isa, Annabi Musa ya zo da shi, wato Tora, kuma su ne yanzu suke zanne a ƙasar Isra’ila. Se kuma su Musulmai, waɗanda ke bin addinin da Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wa Sallam ya zo da shi. Kuma, suke karanta alƙur’ani, sike aiki da hadisi, suke yin azumi, suke yin zakka, suke hajji, suke yin sallah, suke yin auren mata aƙalla daga ɗaya zuwa guda huɗu. Sannan kuma, suke yin kalman shahada, idan ajalinsu ya zo.

Madaman mutanen da aka ɗauka su kula da lafiyar da tsaron al’umma suna ma kowa kallon raini suna kuma taka kowa, to kullum za su yi ta samun matsala da masu laifi da kuma mutanen gari. kenan sai su zamto saaniyan ware. yakamata ‘yan sanda da soʤoʤi su fahimci cewa mutanen gari da ake kare lafiyarsu to kuwa suna bukatar a kare mutuncinsu, suna bukatar a bi su a hankali. Hatta da su kansu masu laifin suna bukatar wata kula wadda za ta nuna an san su ma mutani ne. Madaman aka nuna cewar ƙarfi ne zai iya warware matsalar to kullum za ka samu turjiya daga masu laifi, ƙarin ban haushi kuma ka samu turjiyaa daga mutanin garin da ka ke ganin su kake aiki dominsu. Kai sauƙin hali in ka yi ɓarna kai saurin gyaara in ka yi ba daidai ba ka ba da haƙuri, in akwai hanyar da za a bi a sasanta matsalar a bi, ba sai an barnata rayuka ko lafiya ba duk ya fi kyau. Zai yi kyau ma ka yi mutunci ka ba da shawara fiye da kullum ba ka ce ƙarfi za ka sanya domin ka kawoo gyara ba. Akwai lokacin da ake buƙatar zallan ƙarfi akwai kuma lokacin da ake buƙatar lallashi akwai kuma lokacin da ake buƙatar ban shawara. Akwai kuma lokacin da yakamata ka kau da kanka domin wanda ka ke ɗorawa laifin nan ba fa laifin ke gare shi ba. Kai ne mai tunanin shi mai laifii ne. Saboda haka ‘yan sanda zaa su iya ƙaara ƙiima koda ko ba su sata ba su ɓanna ba su cin hanci dan har suna kyautatama mutane kuma suna binsu ta lalama hatta masu laifin suna buƙatar a bi su ta lalama a lokutan da ya dace

Idan al’umma suna biyan kuɗaɗen haraji, to yana nuna abubuwa da yawa daga ɓangarensu. Da farko dai, wanda ke biyan kuɗin haraaji ya nuna yana sana’a ce halastaciya wanda gwamnati ta san da ita kuma ake anfana da ita a cikin al’umma shi ya ci riba, to zai ware kuɗin haraji ya bada. Sannan mutumin da ke ba da kuɗin haraji, ya nuna cewaa mutum ne wanda gwamnati ta san da shi, ta san inda ya ke zama, ta san inda yake sanaa’a kuma inda zai nemi wani tallafi a shirye ta ke ta tallafa mishi domin shi ma ya dinga tallafa mata a lokacin da ya ke cikin walwala. Sannan mutumin da ke biyan haraji yana taimakawa ne a ƙaara gina tattalin arziƙin ƙasa wanda wannan kuɗaɗe da ake biyan harayi da su ne ake tarawa a yi ayyukan ƙasa wanda ya haɗa da titi, asibitoci, samar da kayayyaki, biyan ma’aikata, biyan malaman makaranta, biyan jami’an tsaro da sauransu. Wannan ya nuna cewar biyan haraji yana da anfani sosai. Kuma yana sa masana’antu da yawa da ma’aikatan gwamnati da yawa su ɗore domin ana samun kuɗaɗen da za ai hidimomi. Da wannan kuɗaɗe ne gwamnati ke tallafa ma gajiyayyu, tsoffi da marasa lafiya da muke da su da yara ƙanaana. Sannan waɗannan kuɗaɗen haraji suna nuna alƙaluman yawan mutanen da suke aiki a cikin ƙasa don a san kuma yawan mutanen da ba su aiki da kuma hanyar da za a bi a taimaka masu.

Ka’idojin da za su ƙarfafaka a cikin sauƙi na farko, ka tsara manufofinka a bayyane, ka fayyace abun da kake son cinmawa kuma ka rarraba shi zuwa matakai masu sauƙi, sai kuma ka zamo mai daidaito. Kananan matakai da kake yi akai-akai suna kaiwa ga babban nasara, sai kuma ka cigaba da koyo, yin karatu, halartan kwasa-kwasai da koyon sababbin abubuwa akai-akai za su kai ga matakin nasara. Sannan ka karɓi gazawa a gurin da ka gaza, ka dauke shi a matsayin darasi, domin kiyaye hakan a gaba, sai kuma ka zama mai ƙyakyawan tunani, ka mai da hankali kan manufofi da kuma mafita, maimakon matsaloli, kuma ka gode da abun da kake da shi, sai kuma ka kula da kanka, ka fifita lafiya ta jiki ta hanyan motsa jiki, cin abinci mai ƙyawu da samun ishashen barci. Ka yi amfani da lokaci da hikima, ka tsara aikin ka na yau da kullum, ka fifita abun da ya fi muhimnci, kuma ka guji jinkiri, sai kuma ka gina halaye masu ƙyawu. Ka mai da hankali kan halaye da suka dace da manufofinka, kaman karatun yau da kullum ko kuma yin tunani mai ƙyawu, sai kuma ka dage, ka kewaye kanka da mutane masu ƙyakyawan tsari dai. Hulɗa da mutanen da ke ƙarfafa ka, suna goyon bayan ka kuma suna inganta rayuwan ka, sai kuma ka duba da sauya hanyan ka. Ka duba cigaban da ka samu akai- akai, ka kuma yi sauye-sauye da gyare-gyare domin kasancewa kan hanya madaiciya.

Kimiyyar faduwa cikin soyayya, wani abune mai ban mamaki. Kuma mai rikitarwa. Wanda ya mamaye mutane shekaru aru-aru. Duk da yake yana iya zama kamar sihiri. Akwai ainihin bayanin kimiyya. Abayan dalilin dayasa muke soyayya. Acikin wannan maƙalan, zamu bincika kimiyyar dake tattare da soyayya. Da abin dayasa tazama mai karfi. Da kwarewar dan adam ta duniya. Na farko soyayya tana haifar da sinadarai. Lokacin da muka hadu da muke shaˀawar. Kwakwalwarmu ta tana fitarda sinadarai. Kamar dopamine oxytocin da syrotodocining. Waɗannan sinidaran suna haifar da jindaɗi da hadin kai. Susa muji kamar muna kan gaba a duniya. Wani muhimmin al’amari shine jan hankali. Muna sha’awar mutanen da suke da kyakkyawan halaye. ƙwakwalwarmu tana aiwatar da wa’innan alamu. kuma tana yanke shaˀawarar. Ko muna shaˀ’awar sanin mutun mutumin da kyau. Yayin damuka san wani. ƙwakwalwarmu ta fara hadin kai. Anan abinda aka maƙala ja shigo. Shine yin kusanci da hadin kai. Da muke fuskanta da wani. Oxytocin ne ke motsa shi. Galibi ana kiransa homoncodo. A ƙarshe. Sadauk sadaukarwa tana ai ai. Tana taka muhimmiyar rawa wajen soyayya. A lokacin da muka yanke shaˀawarar sadakarwa. Da kai ga wani. ƙwakwalwarmu tana fitar da sinadarai. Wanda ke ƙarfafa abinda aka maƙala.

bikin auran gargajiya na inyamurai wanda ya yadu a yanar gizo wannan bikin an hada tsakani ango mai suna chuku emeika da amaryansa mai suna chisu rana ta haskaka sosai akan bikin mai ban sha'awa tana bada haske me dadi akan taro mai ban sha'awa amarya da tayi ficce acikin kayan ta na gargajiya na inyamurai tayi murna kuma tana shirin hada kai da angonta abun wiyanta tana kyalkyalli da fatar ta cike da rikitattun salon gyaran gashi angon shima yayi kyau sosai da kayan sa na al'adar iyamurai ya kasa cire idonsa daga kyakkawan amaryasa a yayin da aka fara bikin iska ta cike da kade-kade da raye-raye na gargajiya na kabilan iyamurai da kuma kade-kade masu dadi na sarewa yayin wutan lantarki ne inda yan uwa da abokan arzuki suka taru do:min murnan wannan taron amarya da ango sunyi raye-rayen gargajiya na kabilan iyamurai inda abokan ango da kawayan amarya suka ta taka rawan azo a gani jama'a sunyi ta murna da tafi yayin da suke suke nuna soyayyansu da kaunan su da juna anyi ciye-ciye da shaye-shaye kuma: an bada kyauta masu tsada a duk lokacin bikin an gudanar da al'adun gargajiya na iyamurai wanda ya kara zurfafa da ma'ana ga bikin bikin ya kasance abin ban sha'awa kwarewa mai ban sha'awa da baza a manta da suba wanda za a iya tunawa da duk wanda suka halatta wannan bikin kuma biki yayi kyau sosai

Babu kunya wajen kula da kwakwalwanmu, tallafin al’umma ga lafiyar tunani yana nufin tsarin taimako da al’umma ke bayarwa dan tallafawa wanda ke fama da matsalolin lafiyar tunani kaman damuwa rashin kwanciyan hankali da sauran matsalolin hankali, wannan yana nufin samar da wani yanayi mai kyau da ilmantarwa da tallafi ga waɗanda ke buƙatar taimako na musamman. a wannan fannin mahimmancin tallafi ga lafiyar tunani a al’umma na ɗaya ƙarfafawa ilmantarwa da wayar da kan al’umma, na biyu shirye-shiryen taimako da tattaunawa, na uku ƙirƙiran tsarin tallafin kuɗi da abinci, na huɗu taimako ga matasan al’umma, na biyar horar da ƙungiyan goyan baya da masu bada taimako, na shida ƙarfafa gwiwa, goyan bayan iyaye da makaranta, na bakwai samar da tsare-tsaren taimako na gaggawa, na takwas ayyukan gida da kula da lafiya. Sai kuma fa’idojin tallafi ga lafiyar tunani ga al’umma, ƙara kwarewa da fahimta yana taimakawa al’umma fahimtar mahimmancin lafiyar tunani da gujewan kyaman wanda ke fama da matsalolin hankali, inganta lafiyar jama’a taimakon lafiyar tunani yana inganta lafiyar gabaɗaya na al’umma ta hanyar rage yawan matsalolin tunani da cututtuka ƙarfafa bayan goyan bayan ƙungiya. Taimakon al’umma yana ƙarfafa haɗin kai da goyon baya tsakanin al’umma da masu ba da kulawa, samun damar magani yana bada damar samun magani da kulawa ga wanda ke fama da matsalolin. A ƙarshe shirin tallafin lafiyar tunani yana taimakawa wajen samar da al’umma mai lafiya da hadin kai ta hanyar samar da goyan baya, ilimi da tallafi ga al’umma na iya rage kyamar da matsalolin lafiyar tunani ke haifarwa da kuma samar da damar magani da kulawa ga wanda ke bu ƙata, yanke shawara da kuma biyan buƙatanmu.

Rashin lokaci namutanen dake aiki a ofishi mai yawan aiki. Da farko ofishin ya bayyana shiru kuma har yanzu kemara ta zagaya ɗakin tana nuna layika na tebura da kujeru marasa komai. Amma yayin da mintuna ke wucewa yanayin ya fara rayuwa. Ma’ikatan sun fara tacewa ko wannan yanada nasa na yau da kullum. Wasu suna ɗaukan kofi ya yinda wasu suka nufi teburan su kai tsaye kemaran tna ɗaukan hargitsin masu shigowa dasafe tareda mutane suna hira, dariya da musanyar gaisuwa. Ya yinda raba ke cigaba ofishin ya zama guguwar aiki wayoyi suna rigin kuma taƙardu suna shuɗewa, kemarar tana nuna ma’aikata suna aiki fuskokin su sun maida hankali, wasu kuma suna tafiya da baya suna tattaunawa mai zafi ko zaman tunani. Tasirin ɓata lokaci yana ƙarfafa ma’anar gaggaw da kuzari, mutane suna tafiya da sauri kemara tana ɗaukan mu’amala mai ƙarfi tsakanin abokan aiki tare da tarurruka da haɗin guiwa. Duk hargitsi akwai ma’anar tsari da manufa ko wani ma’aikaci yanada nasarawar da zai taka, kuma suna aiki tare kamar na’urar mai kyau. kemarar tana nuna ofishi kuma kowani mutun yana bada gudun muwar ga mafi girma, ya yinda rana ke gabatowa ofishin a hankali yayi ƙasa ma’aikata suna tattar kayan suna bankwana suka tafi gida, kemarar ta daɗe akan teburin da babu kowa itta kaɗai ce sauti hucin kwamfutoci da kuma tsatsage na takardu.

Yadda zaka sarrafa lokacin ka. Gudabar da lokaci mai inganci shine ginshiƙi na samun nasara a fannoni daban daban na rayuwa, ya kunshi tsarawa da sarrafa adadin lokacin da aka kashe akan ayyuka daban daban dan haɓɓaka aiki da inganci. A cikin duniya da keda sauri a yau sarrafa lokaci yazama fasaha mai mahimmanci ga dau ɗaiɗaikun mutane su cigaba da kasan cewa a gaba. Daya daga cikin dalilan farko da yasa sarrafa lokaci keda mahimmanci, shine yana bama mutane daman ba fifikon aiki ta hanyan gano ayyuka mafi mahimmanci ɗaiɗaikun mutane na iyya ware isashshen lokaci dan kammala su. Tabbatar da cewa an ciki wa'a wa’adi kuma an cimma buri bugu da ƙari ingantaccen mutane ingantaccen sarrafa lokaci yana taimakawa mutane su gujewa jinkiri wanda zai iyya haifar da damar da aka rasa da rage yawan aiki. Wani mahimmancin fa’ida na sarrafa lokaci shine yana rage damuwa. Lokacin da mutane keda iko akan lokacin su sunajin ƙarin karfin guiwa kuma suna shir shirye dan magance ƙalubale, wannan kuma yana haifar da ingattaccen lafiyan hankali data jiki. Bugu da ƙari kuma ingattacen sarrafa lokaci yana bama mutane dama kiyaye da kuma rayuwan ai aiki mai kyau, wanda keda mahimmanci ga farin ciki gaba ɗaya da gamsuwar aiki, don haka don haɓɓaka kwarewan sarrafa lokacin inganci ɗaiɗaikun mutane na iyya amfani da dabarun daban daban wata shahararriyar dabara ittace, fasahar famadoro wacce ta kunshi yin aiki a cikn maida hankali haɓɓaka na muntuna ashirin da biyar sannan hutu na muntuna biyar.

Faretin sarakunan gargajiya wani lamari ne me ban sha’awa wanda ke baje kolin al’adun gargajiya na alumma, fareti dai wani bajekoli ne na kayan ado kala-kala da zane-zane masu sarƙaƙiya da kuma ɗaukaka yayin da sarakunan gargajiya daga masarauta da masarautu daban-daban ke haɗuwa domin murnan al’adunsu na musamman yayin da aka fara faretin kemara ta zagaye filin fareti inda ta nuna ƙungiyoyin al’adu daban-dabna sanye da kayan gargajiya. Suna jera bara jerin gwanon kallo ke ta murna ke rera waƙoƙi da ɗaukan hotuna, yayin da sarakunan gargajiya suka fito daga wata babbar ƙofar shiga tare da rakiya ga ‘yan uwansu da masu gadin fada. Sarakunan gargajiya su ne abun koyi na girma da girmamawa an ƙawata su ƙayatattun kayan ado waɗanda ke baje kolin al’adunsu na musamman kan wanne me mulki yana nuna girma kai, yana nuna girman kai yana nuna ƙarfafan ƙira, alamu da alamominsu akan tufafinsu yana nuna muhinmiyar rawa da suke takawa a matsayin su na masu kula da al’adu da al’ada kamar tana ɗaukar ɗaukaka da girman sarakunan gargajya tare da nuna gagarumin gundumawar da suke bayarwa wajen kiyaye wa da haɓaka al’adun su.

Hanyoyin nuna girmama da bambance-bambance mutum, a cikin duniya daban-daban mutun bambance-bambancen mutane yana da mahinmanci don gina al’umma me jituwa da haɗin kai kowane mutum yana da gogewa na musamman, ra’ayoyi da halayya wanda ke gane ainihinsu. Ganewa da ƙiman ta waɗannan bambance-bambance yana da mahinmanci don haka kyawawan halaƙa, haɓaka haɗin kai da ƙarfafa mutum na ɗaya daga cikin nuna ingataattaun hanyoyin nuna girmawa da bambance-bambancen mutum shi ne ta hanyan sauraron me aiki, lokacin yin hurɗa tare da wani daga wani wurin daban ko tare da hangen nesa daban yana da mahinmanci, a saurari tunaninsu don fahimtar da su da tambayoyi masu buɗe ido da sauraransu. Wata hanyan nuna girmamawa da bambance-bambancen mutum shi ne ta hanyan guje ma zato, da ra’ayi mutane sukan yi zato game da wasu bisa ga, amma ƙamaninsu, al’adunsu ko asalinsu duk da haka waɗannan zato na iya zama kuskure kuma masu cutarwa da taimakon. Haka yana da mahinmanci a kusanci kowane mutum a matsayin mutum ɗaya ba tare da ra’ayi na safrko ko san zuciya ba, yin amfani da harshe me haɗaka kuma hanya ce me mahinmanci don nuna girmamawa ga bambance-bamcen mutum, kalmomi da jumloli da muke amfani da su na iya haɗawa ko ware mutane ya danganta da asalinsu ainihin su ko gogewarsu, yin amfani da yare me haɗaka kamar gujewa saka mammen ƙarin magana na jinsi ko amfani da sharaɗu da suka yarda da bambance-bambancen.

abincin karin kumallo abinci mafi mahimmanci na ranan harshi ne na duniya wanda ya wuce al'adu da iyakoki duk da haka yanda mutane ke fara ranan su ya babban ta yana nuna danbin nau'ikan abinci na duniya da kwai masu yaji na indiya xuwa burodi na firansa karin kumallo abinci ne wanda yake nuna al'adun gargajiya na ko wacce al'umma a yankin nahiyar asiya karin kumallo so da yawa abinci mai sauki wanda ke saita sautin ranan a kasan japan kwanan shikafa da wani abu anace masa miso suke ci da safe yayin da a china kongare tare da kayan lanbu da kwai shine zabi wanda ya shahara a indiya kwai masu yaji da burodin nan hanya ce mai dadi dan fara ranan wadan nan jita-jita na karin kumallo na gargajiya yana nuna tarihin yankin da kuma tarihin kasa a afrika ta gabas ta tsakiya karin kumallo so da yawa abinci ne mai arziki mai kamshi wanda ke nuna al'adun gargajiya na musamman na yankin a najeriya hausawa sun fi karin kumallo da kosai da koko ko kuma masa da miya a turkiya kawai tumatir kwai tumatir da kayan yaji shine zabin da ya shahara wadan nan jita-jita suna qar na karin kumallo ba wai kawai suna nuna kwarewan dafa abinci na yankin ba harma suna nuna mahimmancin karin kumallo a matsayin lokacin bakide da al'umma

Mene ne sabis na al’umma? Sabis na al’umma aiki ne na san rain a samar da ayyuka ga al’umma ba tare da saman wani niya ko lada ba, wani muhinmmin ɓangre ne na al’umma me lafiya yayin da yake haɗa mutane tare yana haɓɓaka fahimtan alhakin zamantakewa da inganta jin daɗin daidaiton mutane da al’ummomi ta hanyan ba wa nutane daman haɓaka daman kwarewan masu mahinmanci da samun kwarewa me amfani. Sabis na al’umma ze iya taimakawa wajen gina al’ummomi masu ƙarfi, masu tausayi don haka yana da mahinmanci mu ba da fifiko da hidimar al’umma da ƙarfafa mutane su shiga tare da yin tasiri me kyau ga alummansu. Sabis na al’umma na iya ɗaukan ɗauki-ɗauki da yawa game da aikin sa kai a ƙungiyoyin agaji na gida shiga cikin ƙungiyan tsaftace unguwanni da kuma taimakawa ga matsugunin dabbobi, kwacewa yara da mata ‘yanci a cikin al’umma ko kuma zuwa gidan raino a raba abinci da kuma taimaka musu na ranar yin hidima a hukuman al’umma ko kominiti ko shiga cikin jagoranci ba tare da la’akari da takamammen aiki ba, sabis ɗin al’umma yana ba wa mutane daban yin tasiri me kyau ga al’ummansu ta haɓɓaka kwarewa da haɗin kai.

menene dangin nesa dangin nesa sun hadu da dangi kaman kakanni yan-uwa kawu da dai sauransu wanda ke da alaqa ta jini ko reno daya daga cikin fa'idodin dagin nesa shine goyon baya girma acikin dangi na iya bama yara fahimtar zama da kuma ainihi saboda suna kewaye da dangi wadanda ke da tarihi da al'adu iri daya wannan na iya zama mihimmancin musamman ga yaran kila suna fiskantan matsalloli a gida ko a makaranta saboda dangin su na iya bada yanayi ma aminci da tallafi bugu da ƙari dangin nesa na iya bada tallafi na tunani da man da manya wanda kila suna fuskantan damuwa wata muhimmayin rawan da dangin ke takawa itace bayarda da tallafin kuɗi a cikin al'adu da yawa ana kallon dagin nesa a matsayin tushen taimako musamman a lokutan matsalolin tartalin arziki misali kakanni na iya bada tallafin kuɗa ga jikokin su dan ilimi ko wasu kuɗi harqallan wasu dangi na iya bada taimakon kuɗi da yan uwa dake fuskantan matsalan kuɗi irin wannan tallafin kuɗin na iya zama mahimmancin musamman daga iyalai wanda kila basu da daman samun wasu nau'ikan kuɗi dangin nesa suna taimakawa wajan raina yara shima wani lokaci

Me ya sa makarantun Finland suka zaci yawancin sauran, sauran a duk faɗin duniya da suka cigaba. Tsarin ilimi na Finland ya cigaba da kasancewa cikn mafi kyawo a duniya, tare da ɗaliban Finnish sun zaci takwarorinsu a karatun lissafi da kimiyya. Finlad ta kasance ɗaja daga cikin ƙasashen da suka fi yin aiki a duniya tun shekara ta sheka ta dubu biyu. Don haka mene ne ya bambanta Finlad da sauran ƙasashen da cigaba? Kuma mene n za mu iya koyo daga tsari na ilimi? Ɗaya daga cikin muhimmin abubuwan da ke ba da gudumuwa ga nasarar Finlad shi ne, girmamawa ga ɗaiɗaikun da haɗin kai. Makarantun Finish suna ba da fifikon samar da dama daidai ga duk ɗalibai, ba tare da li’akari da yanayin zamantakewa da tattalin arziknsu ko wurinsu ba. wannan yana nufin cewa kowane ɗalibi yana da damar samun ilimi me inganci, kuma an tsara makarantu don tallafawa ɗalibai masu buƙatu daban-daban. Wani muhimmin al’amari na tsarin ilimin Finish, shi ne mayar da hankali ga horo da malamai da kwarewa. Malamai a Finlad ana mutunta su sosi kuma ana daraja su, kuma suna samun horo mai zurfi da ilimi don shirya su zuwa aji.

Me ya sa kiɗa yake da muhimmanci ga al’umma? Kiɗa muhimmin sashe ne na rayuwarmu, yana da ikon sa mu ji fain ciki, baƙin ciki ko wahija. Kiɗa yana haɗa mutane tare, yana haifar da fahimtar al’umma, kuma yana taimaka mana mu bayyana kanmu. Kiɗa yana da kyau don jin daɗin tunaninmu, zai iya taimaka mana mu huta, mu huta mu rage damuwanmu da inganta yanayinmu. Har ma ana amfani da maganin kiɗa don taimakawa mutanen da ke da lamarin taɓin hankali. Kiɗa kuma tana taka rawa sosai wajen tsara al’adunmu da ainihinmu. Yana taimaka mana mu kiyaye al’adunmu da sanin tushenmu. Bukukuwan kaɗe-kaɗe da kiɗa-kiɗe suna haɗa mutane wuri guda, kuma da inganta haɗin kai. Akwai nau’ikan kiɗa kamar na Hausa na Yarbawa na Inyamurai na Tiv na na Ibibiyo na Fulani da dai sauransu. Ilimin kiɗa yana da muhimmanshi kuma zai ija inganta kwakwalwarmu, kwarewar harshe da ƙira. Ilimin kiɗa na iya taimaka mana a makaranta kuma a rayuwa. A taƙaice dai kiɗa na da muhimmanci a cikin al’umma, yana haɗa mu tare, yana sa mu ji daɗi kuma yana taimaka mana mu bayyana kanmu. Kiɗa wani muhimmin sashe ne na rayuwarmu kuma yakamata mu cigaba da yin bikin da haɓakanshi.

Me yasa tafiya ke da muhimmanci? Tafiya hanya ce mai kyau don koyo girma da samun sabbin gogea. Ko muna tafiya don nishaɗi, don koyon sabbin sabbin abu, ko don ƙalubalantar kan mu, zai iya yin tasiri sosai a rayuwar mu. Na farko tafiya yana taimaka mana wajen girma a matsayin mutane. Lokacin da muka ziyarci sabbin wurare, muna saduwa da sabbin mutane, ko da sabbin abinci, kuma muna fuskantar sabbin al'adu Wannan yana taimaka mana ganin duniya ta wata sabuwar hanya da fahimtar ra'ayoyi daban-daban. Tafiya kuma yana taimaka mana mu koyi tarihi, fasaha da al'adu. Lokacin da muka ziyarci gidajen tarihi, wuraren tarihi da bukukuwan al'adu, zamu iya koyo game da abubuwan da suka gabata. Bugu da ƙari tafiya yana da kyau ga lafiyar tunanin mu da jiki. Yin hutu daga ayyukan na yau da kullum na taimaka mana rage damuwa da jin daɗi, tafiya kuma yana bamu damar gwada sabbin wasanni, ayyuka da abinci, wanda zasu iya inganta lafiyar jikin mu. A ƙarshe tafiye -tafiye na iya taimakawa tattalin arzikin gida. Lokacin da muka ziyarci sabbin wurare, muna kashe kuɗi a kan abinci, masauki da ayyuka wanda ke haifar da ayyukan yi, da tallafawa kasuwancin gida. Ko muna tafiya nesa ko kusa zai iya yin tasiri sosai a rayuwar mu, da kuma duniyar da ke kewaye da mu.

Me ya sa yakamata ku shiga ƙungiyoyi a kwaleji? kwaleji lokaci ne mai kyau dan gada sabbin abubuwa, saduwa da sabbi mutane da koyan sabbin kwarewa. Ɗaya daga cikin ma fi kyawon hanyoyin yin wannan ita ce ta shiga ƙungiyoyi. Waɗannan ƙungiyoyi hanya ce mai kyau don shiga ayyuka da ke sha’awarku, jin abokai da samun ƙungiyoyi mai mahimmanci. na farko shiga ƙungiyoyi hanya ce me kyau, don saduwa da sabbi mutane, za ku iya abokantaka da mutanen da suke san abubuwa iri ɗa ya da ku Kuma za ku ji ƙarin alaƙa da al’umman kwalejinku. Na biyu ƙungiyoyi za su iya za su iya taimaka muku, koyan sabbin kwarewa da samun gogewa a fagenku, misali idan kuna sha’awar kasuwanci, za ku iya dhiga ƙungiyoyar kasuwanci, kuma ku koya daga kwararru. Na uku ƙungiyoyi na iya taimaka mu ku, meyar da hankali ga al’ummarku, ƙungiyoyi da yawa suna shiga aikin sa kai, abubuwan agaji da ayyukan hidiman al’umma. Wannan babban hanya ce dan kawo canji da jin daɗin kanku. A ƙarshe shiga ƙungiyoyi na iya taimaka maku daidaita rayuwar kwalejinku, kuma kuna kasancewa cikin rukuni, na na iya taimaka maku shaƙaɗawa da jin daɗi da kuma saita kanku, dan samun nasaran a nan gaba. shiga ƙungiyoyi a kwaleji yana da mu muhimmanci sosai.

Tsoron wurin aiki, da yawan lokuta an fi daɗewa a wurin aiki kuma yana da muhimmanci cewa yana da lafiya. Amincewan wurin aiki yana da muhimmanci ga kowace ƙungiya, saboda kai tsaye yana shafar jin daɗin ma’aikata da yawan aiki. Masu ɗaukan ma’aikata da gwamnaoci, dole ne su yi aiki tare dan tabbatar da amincin wurin aiki. Dole ne masu ɗaukan ma’aikata su samar da yanayin aii mai aminci, ganowa da gyaran hatsari da horan ma’aikata a kan hanyoyin aminci. Dole ma’aikata su bi ƙa’idojin aminci, baya da ho rahotan haɗari da shiga cikin horad da aminci.. Abin abin takai takaiiee yawancin wuraren aiki har yanzu suna fuskantan hatsari da raunika. Dan hana wannan masu ɗaukan ma’akata yakamata su bincika haɗari a kai a kai. Ba da horan aminci da tabbatar da ma’aikata suna da ingantaccen kayan aiki. yakamata ma’aikata su ɗauki alhakin kae kansu da abokan aikinsu. Gwamnatoci suna taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da wurin aiki, ta hanyar ƙirƙira da aiwatar da dokokin aminci. Da kuma ba da jagora da duba wuraren aiki. Aiki wurin aiki alhakin kowa ne.